Paɣa n ʒiri binyɛra o ʒila tahapoŋ o zuɣu ni ka gbubi piɛɣu o nuuni paɣa maa pilila zipiligu ka kpa tikpari piɛla o zuɣu ni o ni ʒiri binyɛri shɛŋa maa malila zaɣ ʒiɛhi zaɣ sabila o luɣuli zuɣu tia ʒɛya tia maa nyɛla zaɣ vakaɣali

Paɣi nzaya ŋɔ ,ɔ yuuni la o nuzaa zuɣu ka tabi o shee ka kpa ninkpara, ka nyili ɔnyina, o nyaaŋa fulawes n zɛya fulaawes maa nyala zaɣi vakahili di kpini m-bɔŋɔ dikpuni maa pɛɛntila zaɣi piɛli gilaas n zay ŋɔ gilaas i nim maa nyala zaɣi pɛla.

Daba ni paɣaba n chana, bɛ gbubi la ghana flag ghana flag maa nyɛla zaɣi ʒɛɛ, zaɣi dozim. zaɣi sabinli. zaɣi vakahali bɛbi ye liiga nima, paɣiba ni daba maa zaa sola chinchina bɛ tooni sooja n ʒɛya sooja maa kpala ninkpara ka pili zipili sheli din nyɛ zaɣi ʒɛɛ

Dabba n zaya bɛ nyɛla niriba anu niriba ayi kpala ninkpara ka niriba ayi ti taba nuhu bɛ yɛla liiga shɛŋa din nyɛ zaɣi sabila ka gabi zaɣi piɛlla bɛ nyaaŋa kuɣu ʒeya kuɣu maa nyɛla zaɣi tankpaɣu.

Paɣa n ʒiya paɣa maa yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka gbaagi o zuɣu ka ʒi kuɣu shɛli din nyɛ zaɣ vakaɣali ka ga agogo o nuzaa zuɣu kolba tamla o sani kolba maa nyɛla zaɣ piɛlli di tamla teebuli piɛlli

Paɣi n ziya ŋɔ o zala falwɛsi nim gbunni flawaasi maa gabi la zaɣi zɛhi ni zaɣi vakahali flawaasi maa gbinni loori kɔba mbɔŋɔ di yɛla zaɣi sabinli ka zaɣi piɛlla gabi di puuni flawaasi maa yɛanga tihi zami n yɛ zaɣi vakaha.

Gbanpiɛla n zaya ŋɔ paɣaba ni dabba bi pili la zipiliti bi shaba yɛ liiga piɛlla ka di gabi zaya sabila bi gbubi la nuchebaŋa bi nuuni n ŋmaari wɔbisi wɔbisi maa tooni tia waɣala zaya di nyɛla zaɣa vakaha.

Dabi ni paɣaba nʒiya ŋɔ. shabi gobila chinchina la shabi so bi nyɔɣini. ɔnuzaa zuɣu do so ʒɛya ɔ sola chinchini ɔ nyɔɣini, ka di gabi zaɣi vakahili, zaɣi dozim. shabi piri namdanima ka shabi bɛ piri

Niriba ata n zaya ŋɔ niriba ayi bɛla palli zuɣu yino guuri mi ŋun guuri maa yɛla liiga piɛlli ka piri namda piɛlli ka so jinjam sheli din nyɛ zaɣa nuɣusu o kpee n bɛ o tooni o ʒila gbarigu loori zuɣu.

Daadama n bɛ tanpima ni ŋɔ kɔbiɛgu n bɛ din ni daadama maa shaba yɛla liiga ka gabi zaɣa ʒiɛhi shaba zala zuɣusaa ka shaba kuriya doo n bɔŋo o kuri mi ka dihi gbambila.

Zuɣu malibu duu m bɔŋɔ paɣaba ayi n ʒeya yini ʒeya kuɣu shɛli din nyɛ zaɣi vokahali zuɣu o nu dirigu zuɣu paɣa n ʒeya ka yɛ liiga shɛli din nyɛ zaɣi piɛlli ka pa sari ʒee kuɣu vokaha n zaya ŋɔ.

Luɣushɛli n bɔŋo ka jiranbiisa nima mɛra tiraata n zaya ŋɔ tiraata gabila zaɣa ʒiɛhi kuɣusi n bɔŋo kuɣusi maa nyɛla zaɣa dozim jiranbiisa nima maa ni shaba n zaya bi yɛla liiga piɛlla ka pili zipili piɛlla.

Paɣaba ni nachimba n zaya ŋɔ ka ninkurugu za bɛ tooni o gɔbila chinchini shɛli din nyɛ zaɣi piɛlli ka gabi zaɣi sabila bɛ nyaaŋa doo n zaya o yɛla liiga piɛlli ka lihiri o tooni o nyaaŋa doo zaya ka jɛ liiga shɛli din nyɛ zaɣi dɔzim.

Niribi. n be lɔɔrinim lɔɔri maa nyɛla zaɣi vakahili, bii n za n baɣi lɔɔrimaa n nyɛ zaɣi piɛli, lɔɔrimaa nyaaŋa na dabi ayi ʒɛya yinɔ sola jinjam shɛli din nyɛ zaɣiʒɛɛ ka ye liiga shɛli din nyɛ zaɣi piɛli ka zaɣi nuɣuso. ni zaɣ' dozim gabi di puuni

Tipa chana la palli zuɣu niriba n ʒi di zuɣu tipa maa nyɛla zaɣa dozim gaɣa n yili yili nyaanga ŋɔ gaɣa maa gba nyɛla zaɣa dozim doo n za dundoli ni ŋɔ o yɛla liiga sheli din nyɛ zaɣa sabinli tipa maa gbali nyɛla zaɣa sabila ka di gabi zaɣa ʒiɛhi.

Dabba ayi n bɔŋo yino ʒimi ka yino za zuɣusaa bi kpa la ninkpara ŋun za zuɣusaa maa yɛla liiga ka di nyɛ zaɣa dozim ŋun ʒiya maa gbubi la takara piɛlli o nuuni ka gbubi sipana laati n bɛ o zuɣusaa ŋɔ di nyɛla zaɣa piɛlli.

Paɣisara n chɛna ka zi ziya ka so chinchina bi yɔɣu ni ŋuni bɛ tooni maa piri la namda di nyɛla zaɣi sabinli ka zaɣi piɛlla gabi di ni ŋuni bɛ o yɛanga maa sola chinchini ka di gabi zaɣi dozim ka piri namda sabinli bi luɣili lɔra nima n zaya lɔra maa nyɛla zaɣi dozim shɛli nyɛla zaɣi sabinli.

Salɔ ban nyɛ niribi ayopɔin n be lɔɔrinim lɔɔri maa nyɛla zaɣi va kahili. bɛ tooni Santo n be bɛtooni wabiri maa luɣili zuɣu tihi beni tihi maa nyɛla zaɣi vakaha, lɔɔri maa koba nyɛla zaɣi sabila.

Yili n zaya ŋɔ yili maa tooni ankɔra n zaya di nyɛla zaɣi vokahali paɣa n ʒe dundɔlini ŋɔ o yɛla liiga shɛli din nyɛ zaɣi nuɣuso flawasɛ n za tooni ŋɔ di nyɛla zaɣi vokahali yili maa nyaaŋa tihi n zaya di nyɛla zaɣi vokaha.

Paɣib ni dabi niziya ŋɔ paɣiso zala zuɣusaa, dola jinjam shɛli din nyɛ zaɣi sabila kateegi onuu ka nyili ɔnyina o yela liiga sheli din nyɛ zaɣi nuɣuso doo n zi onuaa zuɣuŋɔ otabla otee ŋa ka kpa ninkpara ka ye liiga shɛli din. nyɛ zaɣi sabinli

Duu n bɔŋo ka kuɣu za di luɣuli kuɣu maa nyɛla zaɣa tankpaɣu difiɛli n pa di zuɣu ŋɔ kuɣu maa tooni teebuli n zaya ŋɔ di nyɛla zaɣa piɛlli ka filaawaas tam di zuɣu di nyɛla zaɣa vakahili.

Dabba n ʒɛya dabba maa shab kurimi ka shab ʒɛya do so ʒɛ zuɣusaa o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka gbubi baaji sabinli so gba ʒɛya o yɛla liiga shɛli din nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ tankpaɣu maa nyɛla zaɣ dozim

Dabba n zaya yino ʒe la bɛ tooni o yɛla liiga shɛli din nyɛ zaɣi ʒee ka ŋmɛri timpana o nyaaŋa dabba n zaya shɛba yɛla yaayɛ ka di gabi zaɣi dɔzim shɛba yɛla zaɣi piɛlla ka di gabi zaɣi sabila bɛ nyaaŋa tɛɛku n dɔya.

Daani m bɔŋɔ niriba ayi m ba chɛchɛ na ti zaya yini yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm sabinli yino yɛla liiga Sabinli ka so jinjɛm nuɣuso bɛ tooni doo n dabya ŋɔ o wuɣila o zuɣu n lihiri ŋɔ za zuɣusaa.

Yiya n zaya yiya maa zami baɣi kom yiya maa nyɛla zaɣi piɛlli ka di pili taha shɛli din nyɛ zaɣi ʒee pala bɛ yiya maa sunsuuni yiya maa luɣuli tihi zaya di nyɛla zaɣi vokahali.

Dabba m.bɔŋɔ shɛba dabla tiŋgbani ka shɛba za zuɣusaa bɛ yɛla liiga waɣila ka di nyɛ zaɣi piɛlla shɛba wuɣi la bɛ nuhi zuɣusaa shɛba vulila batab piɛlla ka shɛba zuli zaɣi ʒeehi shɛba nyilila bɛ nyina.

Duu n bɔŋo duu maa tingbani ni nyɛla zaɣa dozim duu maa pɛɛnti la zaɣa piɛlli ka laati yili yili di puuni tiivi n tabi ya ŋɔ tiivi maa nyɛla zaɣa sabinli.

Salɔ ban nyɛ niribi anahi n be lɔɔri ni lɔɔri maa nyɛla zaɣi vakahili, di gbaya. nyɛla zaɣi sabila, bɛ luɣili zuɣu wabgu n ʒɛyaŋɔ wabgu maa tɔɔni tihi n zaya tihi maa nyɛla. zaɣi vakahili.

Paɣaba ni dabba n ʒeya bɛ ʒeya kuɣisi zuɣu kuɣisi maa nyɛla zaɣi sabila shɛba nyɛla ban yɛ liiga shɛŋa din nyɛ zaɣi ʒee doo n zaya ŋɔ o gbubila mik ka yaai o noli o yɛla liiga shɛli din nyɛ zaɣi sabila ka zaɣi piɛlli gabi di puuni.

Tampima ni m boŋɔ ka kobiaɣu be di puuni doo be kom maa ni o gbibi la dalibila din nyɛ zaɣa piɛlli m boori kom o yela liiga sheli din nyɛ zaɣa ʒee ka gabi zaɣa piɛla o luɣuli zuɣu doo zaya n ye liiga dozim ka di gabi zaɣa nuɣuso.

Dab bi m-be kom ni, kom maa nyala zaɣi beɣu kagbub pɛri. bi nyaa ŋa dabi ayi nzɛya yinɔ gbubi la takayuya ka ye liiga piɛla kom maani ban be ni maa bi ye liiga yinɔ bɔbla bɔbi ba din nyɛ zaɣi zɛɛ bi nyaa ŋa dari n doya.

Paɣa mini doo n zaya ŋɔ paɣa maa wari la waa nyili o nyina ma wuɣi o nuu zuɣu saa ka yɛ liiga shɛli din gabi zaɣi sabinli ni zaɣi piɛlli doo n ʒe o luɣuli zuɣu o ŋmɛri la timpana ka yɛ liiga shɛli din gabi zaɣi sabinli mini zaɣi piɛlli.

Taabo nim n doya taabo nim maa nyɛla zaɣ kabisa zuɣusaa n paya ŋo ka zaɣ sabila gabi dipuuni tihi gba n boŋɔ tihi maa nyɛla zaɣ vakaɣili dikpuni n boŋo dikpuni maa nyɛla zaɣ piɛlli bin sabinli n kabikabi doya ŋo

Niriba n bɔŋɔ bɛ yɛla liiga piɛlla ka pɔbi nangban pɔbirigu shɛba pirila namda piɛlli ka shɛba piri zaɣi ʒee ka shɛba piri zaɣi sabila bɛ nyaaŋa tihi n zaya tihi maa nyɛla zaɣi vokaha.

Daa dama n ziya bi yuuni la filim filim maa nyaaŋa tihi nzaya tihi maa nyɛla zaɣi vakahili ka laati nim nyɔ n nyɔ laati maa nyala zaɣi dozim daa dama maa puuni shab ye liiga sabila zaɣi nuɣuso zaɣi pɛla. paɣi n doya dola tan sheli din nyɛ zaɣi nuɣu sɔ zuɣu.

ŋarim n pa kom zuɣu niraba ayi n bɛ ŋarim maa ni piɛɣu tahala di puuni yinga maa mii bihi ata n ʒiya yino yɛla liiga ʒiɛ ka piɛɣu taha ŋarim maa ni di pala kom zuɣu

Paɣi n zaya paɣimaa gbubla zahim onuuni shɛli nyala yiŋga ka sheli nya pam. paɣi maa nyaaŋa kom n-doya ka kom maa zuɣu ŋariŋ. n paya. ŋariŋ maa nyala zaɣi zɛɛ ka shaŋa nyɛ zaɣi nuɣuso ka shɛŋa nyɛ zaɣi va kahili kom maa. nyaaŋa tihi n zaya tihimaa nyala zaɣi vakaha.

Dabba n kpe lɔɔri n kanna, ka jangbuni do soli ni niribi anu n be lɔɔri maani, lɔɔri maa nyala zaɣi sabinli, dabi maa shabi yela liiga sheli din nyɛ zaɣi piɛli bɛ nyaaŋa. tihi zaya tihi maa nyala zaɣi vakaha,

Dabba ayi n zaya ŋɔ paɣa yino gabi la bi puuni bi zaa pili la zipiliti paɣa sani maa pili la zaɣa dozim ka doo sani pili zaɣa piɛlli ka doo yino gba pili zaɣa nuɣusu paɣa sani maa yɛla liiga sheli din nyɛ zaɣa ʒee ka yɛ zaɣa dozim tam di zuɣu.